Shisaali she'kimiti ishilimo kumukhosi kubira akari ,ni khundulo khwe kumukhosi ukhwo khulikho tsinzu tsibili tse kamabaati, inzu indwela kumulyango kubonekha kwalola eno, inzu indwela ili luwande lutwela lulwimbi ,shisaali shamala tsingongo tsine ,ni namufeli wa'amba inyanga shisinza shayo sha'amba tsinguubo tsibili ,bifo bilala byarandala bibonekhana biri kimiti kino sikilimo ta liloba libonekha

Mu mubimbi mu kyeewa mulimo bisaala bikyekhe mulimo tsisolo isi khulanga khuri tsi ngisi bona tsa kha tsyaya tsili mu kyeewa tsasalanile tsili mbawo shitsirisa ta ni bitsakha bikyekhe bi bimbi tsibonekha bona, tsi nyingi itsi balikha ta.

Mu auction mulimu tsinyaanya tsesi bapangile tse bikana bibili bibili. Mulimo shituti bona bashibikhile aha ni kha, ni kha, ni khayungu, kha, buyuungu burano khalimo, mulimo ni musindikhe uwe i'rangi ya nabinzaali waroba. Mulimo liwondo lya melon lyesi bakhalilemu khabili balyanishile khu shituuti khungaaki, mulimo ni bucyupa bwesi balengamu kamalesi uba shi namakhombi-khombi naye alimu.

Umukhasi uwa kwarire ingubo imali, wabuwa litsune khumurwe wamemele umwana khumukongo umwana uli mungubo iwanga ni shibuwelo shebu shilimo kamabesemu, ka nabinzali ni ka blue lu wakwarisile umwana tsi socks tsi wanga ali mushisaali akha akyenda ni kyimisaala kyimileyi kyibonekha nga kye kamafura.

Basaani bataru bali mushifananyi mutwela wekhale, abandu bano bangala bupila bwesi barambisa bwonekha babubusa babura mutsisawu, babwangala mukasasilo isi batima busasilo babubusila muntsu ikhale bona bakyombekhaka ni bisaala ni ka nitsimbapula

Anze nga bukha busha, bona kamakhongolo kabili kali khunyanza kakha katima ate kali atwela, umusani wemile khulyato liboofu iburangisi ni lilindi nalyo umusani ali kho inyuma kha bakafuka.